Waa qoo waxaa ii muuqda ubax

Kal kaan waxaa ka muuqda shaati laa laaban

Waa katiin midab kiisu yahay dahabi

Waa supermarket waxaa ii muuqda gasacyo caano booro

Halkan waxaa fadhiya labo nin waxaa dhex yaalo miis

Hal kan waxaa yaalo fadhi cadaan ah

Waa gabar sawir farshaxan

Waa guri dabaq dhismo ku socda

Waa niman ciidan ah waxey wataan dhar ka militiriga

Waa islaan wadata dhar madow ah

Waa sedax saako oo kala nooc duwan

Waa labo nin waxa ay islawadaan salad

Waa tukaan waxaa ka ifaayo leer dahabi ah

Waa wada dheer waxaa maraayo bajajyo

Waa qol wuxuu leyahay labo daaqadod

Halkan waxaa kamuuqda nin wata funaanad madow

Wax yaalo saxan ay ku jirto khudaar macaan oo cunto ah midabkeedii guduud waxaa dul saaran cagaaran

Meeshaan waxaa yaalo liin badan oo jaalo ah

Hal kaan waa meel hool ah

Waa geed midabkiisu yahay cagaar

Waa kursi geed ka samaysan yahay

Waa niman oo ulo heeysto oo fadhiyo

Waa masaajid waxaa joogo niman tukanaayo

Halkaan waxaa ka muuqdo arday u fadhida imtixaan ka dharkooda gabdhaha xijaab jaalo wiilasha shaati jaalo

Waa iskifaalo saran yahay kabo

Waa laami ay marayso bajaaj iyo caasi

Waa guri ganjeelka waa buluug silig baa ku wareegsan

Halkaan waxaa ka muuqdo qaro la jar jaray midabka qaraha waa guduud iyo madaw qolofkana waa cagaar

Waa dad meel masaajid ah ku jiro qaar khamiistii qabana way ku jiraan

Waa niman salax kubad ku dheelayo sooga waa cagaar

Waa geed caleemo dhaadheer oo ubax

Waa kalkaaliso dureyso bukaankeeda

Waa niman beer falaayo oo dhar cadaan wato

Waa laami waxaa maraayo gaari wayn oo cadaan ah iyo guduud

Inta waxaa ka muuqda dhar boombalo

Waa jiko midabkeedu yahay cadaan qaxwi

Waa geed caleemo dhaadheer ooubax

Halkaan waxaa ka muuqdo miis cagaaran oo ay saaran yihiin saxamo cad oo bariis ku jiraan

Halkaan waxaa ka muuqdo biiso kartoon ku sawiran

Halkaan waa meel xeeb ah waxaana ka muuqdo dad nadaafada ku shuqul leh meesha ka hayo hawl nadaafad ah

Waa niman qoraayo qod waa labo nin

Halkaan waxaa ka muuqdo hool ay ku jiraan rag badan waxaana ugu horeeyo nin qabo shaati cadaan, saacad iyo ookiyaalo madaw ah midka kalena waxa uu qabaa qamiis cadays iyo buluug iskugu jiro

Waa jiko waxa leedhay qaanado midabkoodii yihiin madow cadaan